Toeram-pivarotana anankiroa, ny iray fivarotana fahana ary ny iray fivarotana ranom-boankazo. Misy mpivarotra mangidy ihany koa eo akaikin'ilay andrinjiro.

Olona mandoko trano tsara tarehy ary eo tokotanin' ilay trano dia misy olona manasa fiara ary misy olona ihany koa mitatitra entana.

Olona roa maka sary eo ampovoan-tanimbary, ny vary izay mbola maitso, ary ery alavitra ery ahitana alan'akondro sy hazo maro samihafa ary misy vohitra avo be ihany koa.